Embuzi ibiri hamwe n'entama emwe embuzi eyokubanza neya wayiti Kandi eyine ekibara kya burawunu omu maraka nomu mutwe embuzi endiijo eyarwagati neya buraka Kandi entaama eyine ebyoma bingi Kandi eyine ekibara kya wayiti hamwe nekya burawunu zemerire haihi nomugyera ahari ebishaka bingi zoona ziriyo nizireeba ekintu kimwe